Aanafaalama mboka kaaye na iimaliwa yokulanda omambakumbaku ohaya vulu okulanda uushina uushona komambakumbaku, ihe nawo ohawu pulula, oshoka owala wo ohawu mana po ethimbo. Ihawu kwata ehala enene pethimbo limwe.

Ominino dhomeya ohadhikwathele aanafalama okutekela iimeno yawo, osho woo aantu opo yathikithilwe pomahala mpoka haazi omeya gayela. Ominino ndhino ohadhi fulwa kaantu mboka yiilongela okufuta ominino.

Aantu yamwe ohaa kala inaaya hala okulala momagumbu. Ngele oya kanwa omalovu gawo eta ya ziko kwa toka, ohaa yi owala moondoolopa eta ya yi momahala mono hamu lala aantu taa gandja iimaliwa yo taya zimo ongulonene.

Momapya omuna iikulya oyindji ya yooloka, miikulya mono omwakwatelwa ngaashi oomboga, opuna oomboga ndhono ndhonkulu yonale po opuna oomboga oompe dha etwamo kaatiligane hadhivulu noku tulwa miiyelelwa.

Ondjuhwa odhi shiwike wo onga kahadhashala. Oondjuhwa ohadhi vala omayi nolwanima tamu zi uuyuhwena. Aantu yamwe oyena iikuku iinene haya pele mo oondjuhwa dhawo iilkulya nomeya, sha dha koko taye dhi li po.

Opuna aantu yamwee haya kwata oohi momadhiya uundjato tuu ngele omvula ya loka nawa, moohi mono omwa kwatelwa nee ngaashi omakende nenge oohi ndhono oonshona hadhi ithanwa tilapia oshowo oohi dhuumbenzi.

Oshingulu osho shimwe shomiinamwenyo kaayi hole uuyogoki tuu nande. Iingulu ohayi kala yili miigunda yawo muna oongaga odhindji, ihe oto adha omo owala tayi galangata mo omo tayi lile.

Mokuti omuna iinamwenyo yi ili noyi ili, yimwe yomuyo oya nika oshiponga, mwa kwatelwa ngaashi oonkoshi. Onkoshi oya tseyika wo nedhina kafute ka neganga. Onkoshi oya tseyika wo nedhina onime.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi eta oshimaliwa moshilongo, uuna tashi ya kuunamapya nuunimuna. Koongombe ohaku zi omahini, koongombe ohaku zi wo onyama nomagadhi goongombe.

MoNamibia omuna oondoolopa ngaashi oSwakop nombaye, dhoka dhina omeya ogendji hagi ithanwa efuta. Kefuta okuuwanawa noonkondo, okuna wo nomamanya gena omalwaala giili nogiili.

Omagumbo unene tuu gAawambo ohaga tula iilya yawo miigandhi. Iigandhi yonkulu yonale oyali hayi ningwa moomwiidhi osho wo oombale, ethimbolimwe ohaku longithwa wo iiti e tayi kolongwa koondungu.

Momeya unene tuu momilonga omuna iinamwenyo yi ili noyi ili, kamuna owala oohi. Momeya gamwe omuna oongandu omanga momeya gamwe omuna oondjambameya. Oondjambameya iinamwenyo yimwe iinene hayi vulu nokufudhila kohi yomeya.

Ekondombolo oyo ondjuhwa ndjoka yina oonkondo moondjuhwa oonkwawo adhihe. Ekondombolo olyo hali londo oonkadhi ndjuhwa opo oonkadhi ndjuhwa dhi vale omayi mo tamu kaza uuyuhwena. Oondjuhwa ohadhi kala miikuku.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi tekulwa momagumbo, koongombe ohakuzi omahini, omagandhi noshowo onyama. Oongombe ohandhi li omwiidhi, nokunwa omeya noshowo iikulya iihenguti.

Uuna omvula ya loko iinamwenyo oyindji ohayi kala momeya, miinamwenyo mbyono omwa kwatelwa ngaashi omafuma noohi. Aantu mbono yena oondunge oya ninga uundama wawo momagumbo yafula iilambo etaya tula mo ooshako. Uuna mwayi ohayi ihe yaka kwate oohi.

Mompya uunene tuu ngaashi gAawambo ohamu zi iikulya oyindji mono mwakwatelwa ngaashi iilya, omakunde nayilwe. Iikulya mbino ohayi kunwa ne etayi tekelwa nenge yilokwe komvula nokonima etayi tege yika landithwe uuna aantu yagwana okulya megumbo.

Miihwa nenge tutye mokuti ohamu kala iinamwenyo yi ili noyi ili mono mwa kwatelwa ngaashi oongolo. Oongolo iinamwenyo yi na olupe lwafa lwoondoongi ihe yo oyi na oondjila oonduudhe noontokele.

Uuna omuntu eli modhila tayi tuka mombanda mokule. Ohe ende pomahala ga yolokathana gamwe gomomahala mono ogo ngaashi ombuga. Shampa yeli modhila eta tala pevi. Oha kala ewete oomiti omiishona noondundu nosho woo omamanya.

Ondjamba oyatseyika woo nedhina limwe hakutiwa okahenge. Ondjamba oshinamwenyo oshimwe oshinene, noshina omunkati omule, osho woo omayego gaali gaza pooha dhokana kayo. Ondjamba ohayi kala mokuti.

Oonduli oyo iinamwenyo mbyono yi na oothingo oonde. Odhi na omalwaa gi ili no gi ili komalutu, osho woo uukutsi uushona. Oonduli oha dhi li omafo koondungu dhomiti.

Mokuti omuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka. Miinamwenyo moka omwakwatelwa iinamwenyo ngaashi ongolo. Ongolo oyalongwa yafa ondoongi ihe sho oshina omayala omaluudhe nomatokele.

Oongombe odho dhimwe yomiinamwenyo mbyoka yina ondilo okulanda. Ihe uuna wudhina, uuyamba apehe mpoka. Oongombe ohadhi li omwiidhi dho ohadhinu omeya. Ohadhi pe aantu omahini.

Oonyanga odhili pamaludhi geli gatatu dhimwe ontiligane ,dhimwe odhafa onzizi ,omanga dhimwe otokele. Oonyanga ohadhi longithwa ohadhi longithwa okutula miyelelwa osho woo miikulya yilwe.

Ope na aantu yamwe yena oofalama dhawo. Moofalama mono oya kuna mo iimeno, ye yi tula muunayilona uuludhe. Uuna ya ningi iinene, ohaye yi landitha po kwaamboka ya hala ya ka kune momagumbo gawo.

Oomeme oye hole okupewa omagano ogendji mono mwakwatelwa omagano ngaashi oongala dhomeenyo oshowo oongala dhoonailona. Oongala ohadhi kala dha tulwa muumbaapila nuu nailona etadhi mangwa nuungodhi tawu monika nawa.

Opuna omahala gamwe hono haku yi aaantu ya ka tale oohi ,oohi dhino ohadhi kala dha tulwa muutenga womeya uuyelele mo omo hadhi pewelwa iikulya ,oohi ohadhi kala ko dhomaludhi gi ili nogi ili kuza ngaa kwaadho oonene sigo okuuhi mboka uushona.

Uuyuni wopaife aantu otaya longo omashina ngono ta pupaleke iilonga yaantu mono mwa kwatelwa ngaashi omashina nga haga longithwa kaanafaalama. Aanafalama oyena omambakumbaku yo oyena wo uushina woku teta omwiidhi.

Oohi ohadhi kwatwa momeya uuna omvula yaloko oohi ohadhinkalamo odhindji moma tale osho wo momadhiya. Ihe ehtimbo limwe aantu ohaya ningi uundama wayo yoyene omo taya tula oohi taakala haye dhipelemo iikulya nolwaanima tayeya yedhi kuthemo.

Mokuti omuna iinamwenyo yiili no yiili yimwe iinene yimwe iishona, miinamwenyo mono omwa kwatelwa nee ngaashi onduli. Onduli oshinamwenyo shina othingo onde nomangwathi geli kolutu lwayo. Onduli oha yili omwiidhi osho woo omiti nokunwa omeya.

Oondjuhwa odhina onyama ontoye. Koondjuhwa okuna ngaashi oonkadhindjuhwa oshowo omakondombolo. Oondjuhwa ohadhi vala omayi dho ohadhi telekwa moositola etadhi landithwa dha tulwa omagadhi nuutowalekithi wagwana.

Mokuti omu na iithitukuti yi ili noyi ili mono mwa kwatelwa wo oosino. Oosino pdhi li wo koshihako shoshilongo shetu shaNamibia. Oosino odhi na ooniga oonde.

MOshiwakopo nomOmbaye omuna efuta oshowo oondundu. Oondolopa dhika odhi li moNamibia. Opuna ehala limwe mpoka efuta lyakwatathana kumwe noondundu, aantu oha yi ko ye kuuhale ko.

Aantu yamwe ohaya ka talelapo koondundu, oondundu dhino odhili komahala ngashi Oshiwakopo nOmbaye. Oondundu dhika odha tungwa po komavi ngono ga kungululwa okuza kombuga. Opuna oondundu dhimwe oonde, dhimwe oofupi.

Oonyanga ohadhi towaleke omihoka. Opuna oonyanga dhimwe oonzinzi, omanga oonyanga dhimwe oontiligane. Oonyanga ohadhi kunwa momapya nomafo gonyanga ohaga vulu wo oku liwa miikulya yi ili noyi ili.

Oohi odho dhimwe dho miikulya mbyoka yi na ombiliha muuyuni. Aantu yamwe ohaa kwata oohi moondama, yamwe ohaa kwata momadhiya . Oohi oha dhi vulu oku tekulwa muundama wa fulwa kaantu yo yene.

Meshito omuna iinamwenyo oyiindji moka mwa kwatelwa ngaashi uudhila. Uudhila uunamwenyo ushona wuna omawawa, ohawu tuka, ohawu vala uudhilona ,etawu vala omayi etawu gatula muhadhila.

Opu na omashina ogendji goku kwathela aanafaalama ya pupaleke iilonga yawo momapya. Momashina mono omwa kwatelwa ngaashi omambakumbaku goku pulula oshowo omambakumbaku goku helela.

Momakuti omu na iinamwenyo yi ili noyi ili, miinamwenyo moka omwa kwatelwa ngaashi oondjima. Oondjima odhi na omaludhi ga yooloka nosho wo omadhina ga yooloka. Oondjima odho iinamwenyo mbyono yaale yi fe aantu.

Aantu paife oya huma komeho ihaya kunu we nana iimeno mevi, ohaya ningi omashina osho wo uupokopoko woku tula iimeno, etayi kala tayi pewa oonte dhetango kuuyelele woolamba moongulu dha pata.

Opuna aantu yamwe haya tekula oohi momagumbo gawo, ohaya landa wala omatemba omanene, eta ya tulamo omeya noku tulamo uuhi uushona, opo ihe taya kala taya gandja iikulya koohi dhino sigo dha ningi oonene, ya wape yedhi kuthemo ya kalye.

Opuna omahala gamwe geli momakuti. Omahala ngano ogena oondundu go ogena owala uumeno uushona owala oshoka ihaku lokwa lela. Ihe opuna pomahala gamwe puna ngaa omatalameno gomeya go ogo nee haga hupilwa kiinamwenyo mbi yili momakuti oshowo iimeno mbi yili popepi noondundu.

Opuna iimeno yimwe hai pumbwa omeya ogendji onkene ohai kunwa pomahala mpono hapu talama omeya, nongele ihapu talama omeya ohapu ningwa omikanka mo momikanka mono omo nee hamu tekelwa omeya opo ku kwashilipalekwe kutya iimeno ayihe oyamona omeya ga gwana ngaashi sha pumbiwa opo yi tsapuke yo yi gandje iiyimati yili nawa.

MoSwakopo shaNamibia omuna omahala gamwe ngono gena oondundu dhomavi. Omavi ngono oha ga kala ogendji nondundu dhino ohadhi kala onde, dha ningwapo kombepo nongele kushiko eto yi ko, ombepo eta yi pepe oto vulu oku kana oshoka ohadhi lunduluka.

Oohi ohadhi vulu okutekulwa nenge okumunwa ,tadhi tulwa muunete wa ningwa momalupe lwoombine nenge oolee. Oohi ndhino ohadhi pe welwa mo iikulya tadhi kala nee dha tulwa muumpungu mbuno wa dhikwa momeya taku dhingolongokwa nee koonete dha tulwa koongudhi.

Omuhoko gwawambo ogo gumwe gomomihoko dhonka tadhi adhika moNamibia. Aawambo ohaya gwaya olukula nokuzala omagwe ogendji ga ningwa momayi goompo, osho wo okuzala iipa.

Moofalama osho wo momagumbo gomiti oha mu kala iimuna yiili noyiili, moka mwakwatelwa oongombe. Oongombe ndhino ohadhi tulwa miigunda, yimwe oya ningwa niilongitho yopashinanena yimwe oya ningwa niiti.

Opuna aantu yamwe ye hole iinima iiwanawa , onkene ohaya futu iimaliwa yakalonde moondhila nenge momadhagadhaga etaya kala taya tuka pombanda yatala pevi. Iinima ohayi kala nduno tayi monika iishona. Iinima ongaashi omiti nomagumbo .

Okuna aantu yamwe yehole okunwa omahoka gadhoga nawa. Ngele owahala wukale honu omahoka gadhoga nawa oto vulu okulanda omboga. Oomboga ndhino ohadhi kunwa nee ouna oku kwashilipaleka kutya omboga ndjino oyapya, yaziza nawa, yaninga onene opo wuyi teye.

Komagumbo gomiti okuna iinamwenyo yayoolokathana, miinamwenyo mono omwakwatelwa ngaashi oongombe moongombe ohamu zi omahini, omagadhi goongombe noshowo onyama. Oongombe ohadhi napa omwiidhi.

Momuthigululwakalo gwAashiwambo omuna oshikulya hashi ithanwa oshikwiila hashi telekwa momeya peziko mwatulwa osuuka, uusila nomahuku. Kehe gumwe tapewako ihe oshipambu she. Aanonona ohaya kala unene yuuvite nawa, ethimbo limwe oha ya yi nasho kosikola.

Mokuti omu na iinamwenyo yi ili noyi ili ohayi ithanwa iithitukuti, mono mwa kwatelwa nee ngaashi oongalangombe, oongalangombe odhafa oongombe ndhoka aantu haya kala nadho momagumbo odha yooloka ashike kooniga.

Mokati komakuti mono omuna omiti noomwiidhi dha kukuta omuna wo omamanya omanene ando oshali haga vulu oku ningwa omakololo ando otaga vulu oku ningwa omakololo eta mu ningwa omagumbo nenge omamanya ngono ga tetwe miipambu eta ga ka tungithwa oshoka oga kola go ihaga pitisha.

Opuna aantu yamwe haya zi momakuti muule, aantu mbano ohaya teleke nee iikulya yawo pevi pomulilo. Shono ohashi etitha opo yaye miihwa yaka konge iikuni taya teya kiihwa mbyoka yili popepi nayo, opo yaka teleke iikulya yawo.

Omagumbo gomihoko odhindji moNamibia ohaga tungwa niiti. Momagumbo ngano omwa kwatelwa omagumbo gaawambo . Ohaya tungu omagumbo gawo niiti etaya longitha wo omwiidhi oku ninga omitse dhoondunda .

Omatama ohaga kunwa, nongele ga tiligana e ta ga kolwa. Ngele ogendji unene ohaga vulu oku ka landithwa, taga landithwa ge li miipakete, geli muunayilona nenge ge li muumbamba.

Oku za muDecemba osho woo okuya petameko lyomvula aluhe, aantu mboka ye na omapya ogo ethimbo haya tameke okulongekidha omavi gawo. Yamwe ohaya longo koonyala yamwe mboka ye na iimaliwa ohaya landa nenge ya fute omambakumbaku ge ye ge ya pululile.

Etango ohali piti kuza kuumbugantu tali ka ningina kuuzilo. Uuna lyili mombanda ohali kala lya tema nawa, lya minikila iishitwa ayihe. Kalina ne kutya opo mahala mpoka puna aantu nenge omoombuga yamwe ohaye lithaneke oku pitila momakende goohauto dhawo.

Megumbo omuna iinamwenyo mbyoka hayi ithanwa iitekulwa namwenyo. Iitekulwa namwenyo ohayi vulu okukala ngaashi uumbwa, uumbishi nosho tuu. Opuna aantu yamwe haya kala yena oondjuhwa yamwe ohaya kala wo yena oombaka, oombaka ohadhi ya ne momalwaala ga yooloka oondudhe noontokele.

MoNamibia omuna ehala limwe lili koRuacana lina omatandokelo nomi kunkulukilo dhomeya, omeya ohaga gu pombanda gu uka pevi aantu yamwe ohaya yiko yaka talelepo ehala ndika oshoka ohali monika nawa.

Omeya ogo omwenyo oshoka omiti naantu ayehe itaya vulu okukalapo kaapuna omeya. Omiti otadhi vulu okusa etadhi kukuta yo naantu natango otaya vulu okusa enota nondjala ngele kayena omeya gokuteleka iikulya.

Uuna aantu taya yi kuushimba unene tuu koSwakopo nokoMbaye, ohaye ende moopate oonde ohaye ke enda pomahala gamwe puna oondundu oonde dhuuka mombanda muule dha kundukidhwa komiti niihwa.

Evi ndono lyafa eluudhe lyo olyafa etiligane olyo ewanawa nokukuna iimeno oshoka olina uuhoho nohali vulu okukwata omeya ethimbo ele shono tashi kwashilipaleke kutya iimeno yoye otayi mene iinene noya andjuka nawa nuuna to keyi landitha oto ka mona aalandi oyendji.

Muuyuni omuna omahala gamwe ihaa muzi aantu , ohaya yiko owala yaka talelepo . Omahala gamwe ohaga kala guudha owala oondundu nomiti oshowoo iihwa. Uuna wayiko oto vulu okukanenako ngele kuli naantu mboka yeshipo pehala.

Opu na aantu yamwe ye hole okutalela po omahala ge li mokati komakuti. Momahala mono ihamu kala naana omagumbo nenge omahala gomalukalwa, onkene ohaayi nootenda dhawo ndhoka taya ka dhika mo omo taya lala, mo omo wo taya uhala uuna ku na omutenya ndele kaye na mpoka ya hala okuya.

Opuna iikwamboga niiyimati, miikwamboga omwakwatelwa ngaashi uunakambesha noomboga, oomboga ndhino ohadhi kunwa momi kweyo dhuukilila opo kaadhi mene dhili mumwe etadhi longithwa okuninga omahoka omatoye gadhoga.

Oondjamba iinamwenyo yomokuti, ihe opuna aantu yamwe mbono ya ninga omahala goku talela po, ya tula mo iinamwenyo yi ili noyi ili moka mwa kwatelwa oondjamba. Uundjamba uushona ohawu pewa omahini kokana kaantu mba haya longo mo.

Konyala kehe simwe hashi mene momapya oshina oshilongo miinima mbika omwa kwatelwa ngaashi omwiidhi. Aanafalama ohaya longitha uushina wontumba okuninga oongonga dhomwiidhi nokonima ohaye dhi landitha kaanafalama ooyakwawo mboka ye na oongombe pethimbo lyondjala.

Mokuti omuna iithitukuti yi ili noyi ili moka mwa kwatelwa ongolo. Ongolo oyina omalwaala omaluudhe nomatokele noyili molupe lwondoongi. Oongolo ohadhi ende dhili odhindji.

Oonkoshi odhina edhina limwe ndyoka haku ti kafute kanenganga. Oonkoshi odho iinamwenyo yimwe itilithi mokuti noha dhili iinamwenyo iikwawo ohadhi nu wo omeya.

Momakuti muule omuna omeya taga tondoka omeya geli komamanya, omamanya gamwe oge li pooha mokuti omo woo muno omuna omiti ominene, dhimwe omikukutu dhimwe omitalala.

Embakumbaku olyo limwe lyomomashina ngoka haga ningi iilonga yaanafalama iipu, ohaya pululitha owala omapya ngawo nenge ngele kunasha embakumbaku otovulu okwiindila etoli futu iimaliwa yontumba.

Komahala gamwe oosikola odhili kokule nomalukalwa gwaantu, onkene ohaye ende iinano yookilometa odhindji. Opo ya ze pomahala mpoka haya zi okuya koosikola, taya ende momithitu nomiihwa.

Opuna iimeno yimwe hayi pumbwa omeya ogendji uuna ya kunwa. Onkene aantu oha yeyi kunu momikweye manga puna ominka nka dheenda mooha dhawo, mo omo tamu tondoka omeya ngo taga tekele iimeno mbyo.

Opwali puna oshikando shimwe muuyuni muna Maralia tendelele. Uunona naakuluntu otaya hulupo yamwe oyeli moombete omolwa omukithi goMaralia po opo pwa kaza aantu yeyapo nondungethaneko ya ninge oonete dhoomwe. Oonete dhoomwe ohadhi tulwa kombanda yoombete opo aantu ya lale moonete ya yande okulika koomwe.

Momuthigulwakalo gwaawambo omuna iinamwenyo oyindji hayi liwa miinamwenyo moka omwa kwatelwa ondjuhwa yoshiwambo. Ondjuhwa yoshiwambo ohayi telekwa etayi tulwa metiti thimbo limwe ngele omuntu iyadha ohavulu okutulamo omagadhi goongongo.

Uuyuni paife owa huma komesho aantu yamwe ihaya ka kwata we oohi momilonga nenge ndi tye ihaya tege we omvula yi loke, opo ya kwate oohi ohaya kala owala ye na oohi dhawo, ye dhiningila uundama momagumbo gawo. Una ya hala oku kwata oohi ohaya yi mo yo taya kwata dho tadhi vala ishewe.

Kalunga okwa shita iinamwenyo yi ili noyi ili. Miinamwenyo mono omwa kwatelwa iikwamawawa. Miikwamawawa omu na oondjuhwa, uudhila, omakola niinamwenyo yilwe ishewe mbyono hayi vulu okutuka nenge yi na omawawa. Omaludhi guudhila ogendji itatu ga mana. Uudhila wumwe ohawu kala momagumbo, wumwe ohawu kala momakuti wu li owala komiti.

Aantu yamwe ohaya kwata oohi yo tayedhi tula moondama opo ya kale hayedhi tekula. Oohi dhino ohadhi kala nee dha tulwa moondama shiikololela komaukwatya gadho noshowo omalupe, tadhi pewelwamo iikulya, omeya omo nale geli haga tulwamo koopomba esiku kehe.

MoNamibia omu na omahala gi ili no gi ili. Opu na omahala ngoka hapu kala aantu nomalukalwa gawo. Opu na woo omahala gamwe geli kokule nomalukalwa gaantu. Pomahala mpano opu na evi ekukutu noondundu oonde ko ihaku lokwa nuupu.

Muuyuni wehumokomeho aantu oyendji ihaya tungu we omagumbo nomwiidhi oshowo iiti ashike ohaya tungu omagumbo gopashinanena ga tungwa noondhopi e taku tulwa iipeleki ya longwa pashinanena oshowo oongandjo dhomakuma.

Momuthigululwakalo gwAawambo omuna iituthi hayi dhanwa yi ili noyi ili. Uuna poyima puna ohango aakulukadhi ohaya zala oodhelela oshowo iipa, nomawe ga ningwa momapakisolwa gomayi goompo, a taya gwaya olukula. Oya humbata oontungwa komitse.

Aantu ohaya kala yalulilwa kosheelelwa ngele kayena iimaliwa yokulanda ohaya vulu okuninga uundama wawo momagumbo etaya tulamo oohi taya kala taye dhi tekula nuuna yahala osheelelwa ohaya kakwata owala muundama wawo.

Opu na iiputudhilo yimwe yopombanda hayi ilongelwa uunamapya osho wo uunimuna. Kiiputudhilo huno ohaku kala iikunino ya kwata omahala omanene, naanasikola oyo haya longo mo miikunino moka, taya kunu iinima ngashi omapungu, omakunde na yilwe.

Mefuta omuna iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili moka mwa kwatelwa ombwa yomomeya. Ombwa yomomeya ohayi liwa kaantu yamwe, wo omagadhi gayo ohaga vulu oku longithwa kaantu mbo yena uunkundi womagulu nomaako.

Aantu ngashingeyi ihaya tegelele we omvula yi loke opo ya kwate oohi. Ohaya ningi uundama wawo yene, taya tula mo oohi taya kala haye dhi tekulile mo niikulya. Ohaya tula po uupalakata wa nyolwa kutya mokadhiya muka omu na oohi dhini.

Muuyuni aantu ohaya ka talela po omahala giinamwenyo yi ili noyi ili ngaashi oondjamba. Ondjamba oshinamwemyo oshinene noonkondo notashi vulu oku monitha omuntu oshiponga uuna inaashi tonatelwa, onkene ohaya kala ya pewa ya kale kokupe omukaakena goometa dhontumba.

Pomahala gamwe opu na oondundu dha ningwa momamanya. Ngele owedhi talele kokule otadhi monika dha fa iiti, ihe omamanya owala. Eshito ekumithi noonkondo, Kalunga okwa shitila ko wo omiti dhono ihaadhi tekelwa hadhi mene owala kudho dhene.

MoNamibia omuna omahala gamwe ngoka gena oondundu dha ningwa omavi sho taga pepe nombepo. Omahala ngano ohaku vulu oku yiwa ku ka hingwe omapakapaka nenge iiyenditho ngaashi oohauto kaantu mboka inaya enda ko nale.

Mefuta omuna oohi dhayooloka momalwala oshowo momaunene ohii dhimwe odha pumba dhimwe ohadhi liwa dhimwe ihadhi liwa oohi dhimwe aantu ohayedhi kutha mo etayedhi kaleke momagumbo gawo opo oshoka otadhi monika nawa omanga dhimwe ohaye dhi kaleke momagumbo gawo yo yawape yedhi lyepo.

Momithigululwakalo dhi ili nodhi ili osho woo momihoko dhayooloka aantu oha ya kala ye na iinamwenyo mbyoka ha ya kala nayo momagumbo gawo. Aawambo oya tseyika ko ongaa aantu yamwe mboka ya simaneka Oondjuhwa. Oondjuhwa dhino oha ye dhi pele nee iikulya osho woo omeya muupokopoko.

Mopaife aantu ihaya longowe nuudhigu oshoka opena omashina ogendji ngono haga kwathele momapya gayo, opuna omashina gwokupulula, omashina gwokuhelela oshowo omashina gwokuteya, omashina gwokupulula ohaga kala gena uunima wafa omayego nenge wuna oondungu.

Ondjamba oya tseyika nedhina kathinge, ondjamba oshinamwenyo shomokuti shina oshipa oshikukutu nosho wo omukati, Ondjamba oyina ooniga mbali hadhi ithanwa omayego goondjamba. Omayego goondjamba shampa omuntu ega landitha oha mono mo iimaliwa oyindji.

Muuyuni awuhe koonono omu na oofaabulika hadhi longo iinima yi ili noyi ili. Oofaabulika dhimwe ohadhi longo omatama kutya nee okuga tula miipakete nenge okuga nyanyula ga ninge omatama ngono haga tulwa komalwiishi oshowo komakoloni.

Meshito omuna iiyimati niikwamboga, miikwamboga omwa kwatelwa ngaashi: omatama, oonyanga noshowo oomboga, opuna oomboga dhoshiwambo noshowo dhaushimba ndhi hadhi vulu oku telekithwa momi hoka.

Muuyuni wonale aantu kayali yena Iiyenditho yopashinanena ngaashi oohauto, onkene uuna yali yahala oku enda iinano iile ohaya longitha oondoongi oshowo oonkambe . Tokayile konkambe etoyi dhenge sigo ye kuthikitha mpoka toyi.

Oohi ndhoka hadhi zi momatale ohadhi ithanwa oohi dhuumbenzi. Aantu ohaye dhi kwata etaye dhi tanda nokudhi pakapo, ohadhi kukutikwa wo noshowo okulandithwa.

Opuna aantu yamwe ya shitwa yehole iimeno, aantu mbaka ohaya kala taya kunu iimeno yawo momagumbo opo ya mone iikulya nenge iimeno yokukala tayi monikitha nawa momagumbo ngaashi iimeno mbyo yina oongala. Aantu mbano yamwe aakulukadhi yamwe aasamane.

Onduli oshinamwenyo oshiwanawa hashi kala mokuti, uuna toshi thaneke ngele waka talelapo ohashi kala sheku tala oshina omambathi kolutu lwasho gena omalwaala geli gaali oshina othingo onde ndeka yamwe ohaya ti omasipa gothingo ogethike pamwe no gangoka gothingo yomuntu oshikumithi shili.

Opuna omahala gamwe haga kala ga zi za konyala uule womvula ayihe oshoka ohaga mono omeya ga gwana nawa lyonevi ohali kala lyatuta konyala ethimbo kehe. Omahala ngano omawanawa nokukuna iimeno yoye oshoka otayi mene nawa.

Aanafalama yamwe oyena omahala moka haya tula oondjuhwa. Uuna oondjuhwa dhavala ohaya kuthamo omayi, opo yeke ga landithepo. Uunene wehala owuthike puuwindji woondjuhwa dhilimo, oshowo omayi. Yamwe ohaya longitha uutololi okututamo omayi ngono, yega fale hoka taga katulwa muupakete.

Oohi odhili paludhi ogendji oohi dhimwe oondudhe oohi dhimwe odhuumbezi oohi dhimwe odhaale dhife oontokele oohi oontoye ohii ohadhi vulu kukutikwa taa ningi iiyelelwa dhimwe tadhi tetwa oontimbu uushona eetadhi tulwa moondoha dhoohi.

Manga aantu ina ya teya oye na okupululitha omapya gawo nokonima e taya kunu opo ya ka helele. Uuna ya pululitha ohaya kunu iilya nenge iimeno yawo momikweyo yuukililathana ya pitithapo omahala opo kayi mene yili mumwe.

Aantu yamwe ohaa teleke iimbombo taya longitha uusila wepungu. Ohaa longitha nee omuhoka onyama yongombe nenge ya tule mo omboga. Iikulya mbino iitowe noyi na oovitamine.

Aantu ihaya longo we nuudhigu okutekela iimeno nuuyemele kooshimwe nooshimwe. Ohaya kutha owala ominino omile omiluudhe nomitookele e taye dhi taandeleke momapya gawo. Oho patulula owala kokapomba sho kehe oshimeno osha mona eta lyomeya.

Oohi odho dhimwe dhomiiyelelwa dhingi nohayi adhika ku kehe gumwe moNamibia. Aantu yamwe ohaya kwata oohi momeya, momatale, nomoondama. Yamwe ohaya kala yena oohi dhawo taye dhi munu yo yene momagumbo, yedhi tula muundama uushona, taye dhi pelemo iikulya.

Omuthigululwakalo gwawambo oshima oshi wanawa noonkondo. Aawambo ohaya zala oodhelela osho wo omateta ngoka ga ningwa miipa yiinamwenyo ngashi oongombe nuusino.

Opu na omaludhi ogendji giinamwenyo mbyoka ha yi tekulwa momagumbo ngaashi: oondjuhwa. Oondjuhwa oha dhi ithanwa kahadhashala nedhina limwe, dhimwe oonkiintu nadhimwe oondumentu.

Aanafalama ohaa longitha ominono omiiludhe dhatsuwa uumbululu okutekela iimeno yawo momapya. Iimeno muno omwakwatelwa nee uumeno awuhe uushona ngaashi uuna wamundesha oshowo oomboga.

Kalunga okwa shita iikumithalonga shili. Okwa shita omeya, oondundu nomiti. Okwa shita wo omakololo gamwe ga ningwa momamanya, nopokati mpono opuna omikankalonga dhomeya, oshowo omiti tadhi yalulwa koodhimwe dhimwe elela.

Megumbo omuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka noga yooloka mono mwa kwatelwa iinamwenyo mbyono hayi ithanwa oongombe hayi kala kiigunda. Oongombe ohadhi kala dhina uutana.

Muuyuni omuna omahala gi ili nogi ili gomatalelepo. Aantu ohaya gandja oshimaliwa shontumba, etaa kwathelwa iiyenditho opo ya ka talelepo moondundu nenge momakuti, haya yi yeli moongundu puna gumwe ngo e shi ko nale kehala ye oye teya pukulula.

Momuthigululwakalo gwaawambo omuna iikulya mbyono ya simana hayi liwa unene piituthi yi ili noyi ili . Miikulya muno omwakwatelwa nee oshithima nenge oshimbombo ahomahangu oshowo ekaka. Iikulya mbino ohayi liwa moohango no momashasho.

Oohi oontoye uunene ngele dha kangwa, thimbo limwe oto vulu okudhi teleka momeya. Shampa kuna omuloka omwaanawa omatale nomdhiya ohaga kal guudha oohi. Thimbo limwe aantu ohaya kala yena oohi dhawo taye dhi tekula momagumbo, opo ya kale yena osheelelwa momukoko mo ko gomvula ayihe.

Opu na aantu yamwe ye na oondjuhwa momagumbo gawo, oondjuhwa dhimwe oye dhi nine okumuna opo ya mone oshelelwa ethimbo limwe odhi li mo owala oshoka egumbo ihali opala lya na oondjuhwa unene tuu momuthigululwakalo gwAawambo.

Omatama ogo gamwe gomiinima mbyoka hayi towaleke omihoka. Omatama oto vulu okuga tula monyama , oto vulu wo okuga tula momboga kehe ngaa pamwe mpa hapu tulwa omatama. Oto vulu okuteleka nomakoloni muna omatama.

MoNamibia omuna aantu yomihoko dhi ili nodhi ili. Omuna aawambo, aaherero, oshowo aanama. MoNamibia omuna wo aantu mboka hatu ithana aakwankala, haya kala miihwa, ihaya zala naana iikutu, ohaya zala owala iipa.

Omagumbo gamwe omawanawa oshoka ogena iiyelo nenge nditye omakande yatalela miikunino, iikunino ya ziza nawa oongala, iihwa nomiti ominene. Miikunino mono omuna uungwena nongele wa kutumba poshelo shegumbo owu uvite wuna uunambno woku tala komeho galyo.

Opu na omaludhi gi ili no gi ili giimeno. Iimeno yimwe ongaashi omiti ndhono hadhi tulako iiyimati. Omiti dhimwe ihadhi tulako iiyimati ihe ohadhi tulako owala oongala ndhono aantu haa kala ya panda okutala.

Pomahala gamwe opu na omamanya, oshowo omano, niihwa iifupi. Aantu yamwe ohaya yiko yakatalelepo. Thimbo limwe oto adha nookuli puna omandhindhiliko goompadhi, oshoka ohaku kala naantu mboka yoshipa oshitiligane, mbono haya ithanwa taku ti aakwankala, nenge aantu yomokuti.

Aanafalama nayo paife oyahuma komesho, ihaatekele we nomayemele ohaalongitha owala ominino dhoka dhina oombululu tadhi shashamine iimeno ayihe mbyoka yili mepya.

Momagumbo gaantu yamwe omu na iitekulwa namwenyo ya yooloka moka mwa kwatelwa ngaashi oombwa, uumbishi noondjuhwa omanga yalwe oye na oombaka ndhoka hadhi li iikulya yoondjuhwa noha dhi vulu wo okukala dhili momeya.

Oondjuhwa ohadhi vala omayi e tamu zi uuyuhwena. Uuyuhwena ohawu koko e tawu ningi oonkadhi ndjuhwa nenge omakondombolo. Ondjuhwa kehe otayi vulu okuvala omayi omulongo nenge gahetatu ngele omashona.

Uunamapya nuuniimuna owasimana monkalamwenyo yomuntu ihe unene tuu uunamapya, oshoka kehe gumwe otavulu okukala ena oshikunino . Kashina naana ondilo ngaashi iimuna . Moshikunino ohamu zi iikulya . Uuna toshi tekele, tashi mene ohashi kala sha hapa nawa shikupe iiyimati.

Mokuti omuna oonduli, oonduli iinamwenyo yashitikika yina oothingo oonde nomambathi geli kolutu. Oonduli dhimwe odhili momahala gagamenwa muna aantu hayedji kwathele uuna tadhi ehama.

Aantu ohaya kunu iiyimati etayeyi teya nenge ye yi koneko uuna yapi nokonima ohaya vulu oku ka landitha ngele opuna uunene oyindji nenge taya li megumbo otayi ka landithwa ne koofabulika ya tulwa miipakete.

Aanafaalama kehe ohaya kala yena omapya omanene mono haya kuno mo iikunomwa yawo mwa kwatelwa ngaashi omapungu, nenge iilya nenge iilyalyaka . Omapya ngano ohaga kala yena omahala omanene nomiti.

MoNamibia omuna oondoolopa dhi li kooga dhefuta, moondolopa mono omwa kwatelwa ne, ondoolopa yedhina ombaye. Mombaye omuna omagumbo, noositola osho wo efuta moka muna oombautu oonene nooshona.

Mokuti omuna iinamwenyo yomaludhi ga yooloka, moka mwakwatelwa oondjamba oshowo oonduli. Oondjamba ohadhi li omafo gomiti nokunwa omeya. Oondjamba odhina iipa iikukutu.

Opu na omaludhi goondjuhwa gi ili nogi ili. Oondjuhwa dhimwe odhuushimba, oondjuhwa dhimwe odho shiwambo opu na woo oondjuhwa dhimwe dhoshi Herero. Oondjuhwa dhino odhina nee omalwaala ga yooloka oshowo nkene dhili po sho dhashitwa.

Opuna omahala gamwe gena oondundu onduudhe, kadhishi andola oonduudhe dhambapekwa aawo. Oondudhe omolwa evi ndi li liko oshowo omiti. Koondundu huno okuna nee omamanya omanene, thimbolimwe ohaga kuthwa ko etaga katetwa. Omamanya ngono etaga longithwa nande okutunga omagumbo, komahala huno ihaku zi aantu.

Momakuti gamwe omuna oondundu dhaningwa momamanya dhimwe odha ningwa momavi gowala . Momahala mono ohamu kala woo muna omitondokelo nenge omikungululukilo dhomeya ngono haga kala ga talama mpono oshowo omiti dha kundukidha omahala nga.

Uuna puna omuloka omwaanawa aantu ohaya kakwata oohi momadhiya. Ohaya vulu ne oku kwata oohi odhindji noonete, dhimwe eta yedhilipo dhimwe etaya kalanditha oohi ndhono ongaashi ne oohi dhuumbenzi oshowo omakende.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omu na oondja dhiili nodhiili, oondja dhino ohadhi kala dhadhoga, dha telekekeka, notadhi tokola elaka moondja muno omwakwatelwa nee oshimbombo, omboga oshowo ondjuhwa yoshiwambo.

Aantu oyendji oye hole osheelelwa shoohi. Oohi ohadhi ya pamaludhi gi li nogi li. Uuna taye ke dhi landitha dhimwe ohadhi kala dhi na ondilo dhimwe ohadhi kala dhi na ombiliha, oshoka oompu okukwata. Ohaye dhi kwata noonete ndhono ya dhika momeya.

Mokuti omu na iinamwenyo yomaludhi nomaludhi, moka mwa kwatelwa yimwe hayi ithanwa oosino. Oosino odhi li koshihako shaNamibia. Oosino odhi na ooniga oonene oonde, noshowo omalwaala ge li gatatu.

Oshikondo shuunamapya osho shimwe shomiikondo mbyono hayi kwathele aantu noonkondo oshoka kakele owala koku pa aantu iikulya ohashi pe woo aantu oompito dhiilonga mbo taya kala taya pakele iiyimati niikwamboga.

Ongolo oyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Ongolo oyaale yife oondongi. Oyina omalwaala omaludhe oshowo omatokele kolutu lwayo. Ohayi li omwiidhi noku nwa omeya.

MoNamibia omuna omakuti, ga thita muna omiti iihwa nomwiidhi. Omahala gatya ngawo ohamu kala iikookaye ngaashi omayoka, ihamu kala naana aantu ihe opuna aantu yamwe yena omitse omikukutu omo toyaadha moka anuwa taa kongo omagungu.

Uuna ku na omutenya omudhigu, uupyu ohawu kala wa pimbila. Aantu oshowo iinamwenyo ohaya vulu oku ya momeya ya kale tayi italaleke, opo ya pupalelwe, omolwa uupyu mbu wu liko uudhigu.

Enongelo, okehala hono haku yi uunona wu ka nongekwe nenge wu ka pewe eilongo lyontumba miilongwa yi ili noyi ili. Ohali ithanwa wo osikola. Oosikola odhi li mo odhindji muuyuni, dha tungwa dhi na oongulumambo dhi lyaathane kokule kashona.

Omambakumbaku ohaga longithwa oku pulula omapya manga aantu inaya kuna mo iilya yawo, omapungu nomakunde. Yamwe mba kayena omambakumbaku ohaya futu mboka yena opo ye ye yeya pululile nenge ya longe owala koonyala ihe embakumbaku olyo nga sutu oshoka ohali endelele.

Miikunino ohamu kunwa iinima oyindji moka mwakwatelwa iikwamboga oshowoo iiyimati . Miikwamboga omwa kwatelwa omatama, omanga miiyimati omwakwatelwa omayapula, omalemune noshotuu.

Oongombe odho dhimwe dhominamwenyo mbyoka yasimana monkalamwenyo yomunafaalama kehe. Oongombe ohadhi gandja omahini, omagadhi goongombe osho wo oonyama. Iipa yongombe ohayi vulu wo okuningwa nawa etayi ningwa yokuzala poohango kaakulukadhi nokaasamane yamwe po.

Muuyuni omuna oomina ndhoka dhafulwa komambakumbaku noshowoo komashina omanene aantu tayakongo okawe nongopolo, uuna yakuthamo okawe nongopolo ohaya thigipo omamwaka omanene, oshowo iikulundundu, iile niifupi.

Oondjuhwa odhina edhina limwe hali ithanwa ka hadhashala. Oondjuhwa ohadhi monika nawa oshoka odhina omalwaala giili nogiili. Moondjuhwa omwa kwatelwa oma kondombolo osho woo oonkadhi ndjuhwa. Ohadhikala nee dhili momagumbo, dhimwe odho kuliwa, dhimwe odho kukala owala megumbo.

Aantu payife oyahuma komeho, ota ya longo omashina gi ili nogi ili goku pupaleka iilonga, ngaashi mbyoka yomomapya, omashina mono omwakwatelwa omashina ngaashi, omambakumbaku gokupulula, gena omayego gokunyanyula opo mu wape mukunwe.

Etango kehe ohali piti e tali ka toka nenge nditye tali ka ningina. Uuna etango tali ningine ohaku kala kwa luudha , ko kombinga yetango taku kala kwatiligana kuna olwaala lwaale lufe lwe lemune.

MoNamibia opu na omahala gamwe ombinga yimwe na omeya ombinga onkwawo oyi na evi. Omahala ngaka oga kwatathana, naantu ohaa yi ko ya ka talele po. Thimbo limwe taayi momeya nuuna ya loloka taye ya okugalangata kehekevi. Omavi ngano ohaga kala ge li momalupe goondundu dhimwe oonde dhimwe oofupi.

Ongalangobe oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti, ongalangobe oyaale yife ongobe ndjono hayi kala momagumbo ihe ooniga dhawo odha yooloka, oongalangobe oha dhili omwiidhi nokunwa momeya.

Opuna omahala gamwe aantu ka yena omeya ta ga zi kopomba onkene oha ya ningi oondama dhawo ku yo yene. Mono omo taya kala ta ya kutha omeya nominino eta ya ka tulamo omiti, omeya ngono ogo taya kala ta ya longitha monkonkomoko gomvula ayihe.

Meshito omuna iinima oyindji iiwanawa, moka mwa kwatelwa wo ngaashi efuta, noshowo oondundu. Oondundu ethimbo limwe oto dha tsakanena kumwe nefuta unene tuu komahala ngaashi Ombaye noSwakopo moNamibia.

Mokuti omuna ehala lyokumwina omeya iithitikuti ayihe yili mo pehala mpano ohapu mwine iinamwenyo ayihe konyala mwakwatelwa oongolo, oosino oshowo oongalangombe noonkoshi ethimbo limwe opo hadhi ya kunwa mpa.

MOnamutuni omuna ehala limwe lyokuthikila moka uuna wahala oku ka talela po iinamwenyo myoka ya kala mokuti, mehala muno omuna nee oondunda dhoku lala, oondunda dhokuuhala, oondunda dhoku li la nuudjugo. Ohamu monika nawa noonkondo noyindji yomiinima mbi yili mehala muno oya ningwa moonzo dhopaushitwe.

Metosha omuna ehala limwe lyokukala aantu mono muna oondundu dhokulala oshowo omahala goku lila omwiha oshuumbululwa oshowo uulalelo oshowo iikulya yongula .Aantu ohaya vulu okukala ya kuutumba puupundi poka lukanda kontumba yatala etango nkene tali piti oshowo iinamwenyo nkene tayi ende

Mokuti mokati kiihwa mwiya kaamuna omakwatathano gopangodhi ohamu kala omahala omawanawa foku talela po momahala mono omwa kwatelwa nee omahala gamwe goku lala nokuu hala ngono gena okandama kokumbwinda.

Momithigululwakalo ngaashi dhAawambo omuna omazimo gi ili nogiili mwakwatele aakwanekamba, aakwaniilya nosho tuu. Aakwanekamba oya kalelwa po kembungu nohayi itanga onga embungu.

Aanafaalama oye na iimuna oyindji. Yamwe oye na oongombe. Oongombe dhi na omalwaala omaluudhe nomatokele ohadhi monika nawa noonkondo. Koongombe ohaku zi omahini noshowo omagadhi goongombe. Koongombe ohaku zi wo onyama. Ohaye dhi kaleke nduno momatungo ga pata ge na uukulolo, kehe ongombe oyi na okakololo kawo mo omo tayi pelwa omwiidhi.

Ongolo oyo oshinamwenyo shimwe shomiithitukuti, ongolo oyina oshipa hashi adhima nawa shina omalwaala omaluudhe nomatookele geli molupe lwoondjila. Ongolo oyaale yife ondoongi piinamwenyo mbyoka hayi kala megumbo.

Muuyuni wonale aantu kaya li yena omambo nenge oopena. Opo ya tseyithile yakwawo uuyele oyali haya nyola komakuma nomomakololo ngoka geli popepi nayo, kutya nee ota yeya tseyithile kombinga yiinamwenyo yiithitukuti tili popepi, nenge pamwe okutya okwali hapu zi aantu pehala mpoka.

Muuyuni omuna omahala gamwe ga kundukidhwa komeya gamwe oga topolwa komeya. Aantu paife ihaya vulu we okumbwinda ya ye kombinga onkwawo ohaya longitha iipilangi opo ya ninge uutauwa nenge nditye uuntopa woku taaguluka omeya opo yakale inaya lyata momeya.

Kosikola yoku ilongela uunamapya nuuniimuna kOgongo ohaku longwa iimeno yi ili noyi ili ngaashi omatama, oonyanga, iihakautu nayilwe. Okuna iimeno yakunwa momukweyo e tayi tekelwa omeya taga ziilile pombanda.

Muuyuni wonale aantu kayali yena omambo okwali owalala haya thaneke noku nyola omawu yelele komakuma opo ya pukulule aakwawo mbono tayeya ya holokele po pehala mpo uuna ya zipo, miikololo mono okwali hamu adhika mwa thankekwa iinamwenyo naantu nonkene kwali haya kondjo.

Ondjamba osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti. Ohayi ende kashona oshoka onene molutu lwayo, molutu lwayo ita yi ivulu. Ondjamba oyina omayego geli gaali gafa ooniga, ga mbathuka mooha nomunkati omule.

MoNamibia omuna ondolopa hayithanwa Ombaye, Ombaye oyina efuta, mefuta omuna oombawutu odhindji osho wo oosikepa, oombawutu dhimwe odho kukwata oohii dhimwe odho Kututa iinima okuza kondje yiilongo okweta meni lyoshilongo.

Mokuti omuna iinamwenyo oyindji . Miinamwenyo mono omwa kwatelwa ngaashi oonduli. Onduli odhina oothingo oonde . Ohadhi li omiti nenge omafo gomiti oshoka oonde unene itadhi adha po pevi kakele uuna tadhi nu omeya.

Mefuta omuna iinamwenyo oyindji unene tuu oohi. Oohi odhili pamaludhi ga yooloka oshowo omalwaala ga yooloka. Oohi dhimwe oondjelele, dhimwe oontiligane, dhimwe ooshunga. Oohi dhimwe ihadhi liwa oshoka odhina uuzigo.

Moonzo dhopawushitwe omwakwatelwa iinima oyindji mono mwa kwatelwa ngaashi efuta. Efuta olyo omeya ogendji kagena nana mpoka ga hulila nenge mpoka ga tamekela.

Kalunga okwa shita iinima yiili noyiili yimwe iikumithi, moka mwakwatelwa iinima ngaashi iimeno nenge uuhwa uushona mbono hawu mene pevi ekukutu ihaa pulokwa nuupo ihe uumeno mbuno ohawu tsapuka owala.

Aanafaalama oye na omaludhi ogendji mono haya vulu oku kuna omiti dhawo nenge tu tye iimeno. Ethimbo limwe ohaya vulu oku kuna mevi omanga thimbo limwe haya kunu muupokopoko uushona. Shampa uumeno wa tsapuka wa e ta ko omafo ota ye ke wu kutha mo ye wu tule mevi.

Kapuna oshinima oshiwanana shafa etago tali piti. Etango ohali kala lyasheneka nawa, lya yeleka uuyelele waza mpano sigo oko hwii. Ohali kwathele aantu yapenduke, opo yawape yakalonge iilonga yawo yesiku ndoka. Etango oshinima shashitwa ku Kalunga.

Omeya ogo omwenyo oshoka aantu niimeno itaya vulu okukala po uuna kape na omeya. Omeya ohaga zi pombanda polupe lwomvula. Aantu yamwe ohaye ga tula moondama nethimbo limwe ohaga kala ashike taga kuunguluka.

Olweendo talelepo oku kutha esiku nenge omasiku wuye mokuti wuka talelepo iinamwenyo mbyoka yilimo. Aantu ohaya yi noohauto ohaya adhako iinamwenyo ngaashi oonkoshi, oonduli, oondjamba nosho tuu.

Muushitwe omu na iinima oyindji. Miinima mono omwa kwatelwa iimeno niinamwenyo. Miimeno omwa kwatelwa wo uuhilili. Uuhilili ohawu ya pamaludhi ogendji nowi ihanena Afrika alihe. Opu na uuhilili wumwe hawu liwa wumwe ihawu liwa.

Opuna iiyelelwa yomaludhi nomaludhi. Miiyelelwa muno omwa kwatelwa ngaashi: oondjuhwa, oonyama dhongombe, osho woo oohi. Oohi oompu oku kwata na odhina ombiliha dhi vule iiyelelwa iikwawo. Oohi thimbolimwe oha dhi munwa

Mombuga yaNamibia omu na omiti omishona lela. Dhimwe dhomomiti muno odho ndhoka hadhi zi omahini uuna we dhi tete nenge wa kutha ko oshitayi. Omiti ndhino odhi na omakota manene mo omo hadhi kaleke omeya gadho, oshoka ihamu lokwa nuupu.

Muuyuni omuna omaludhi giikulya yi ili noyi ili, muyo omwakwatelwa iitowale. Iitowale oyakwatela mo iikulya ayihe mbyoka yina osuuka oyindji ngaashi uuleke, iikuki nayilwe. Iikuki ohayi mbakwa momasiga.

Momakuti omuna omahala gamwe goku kala aantu uuna ye ya okutalela po omahala giinamwenyo. Omahala ngano gomalukalwa gaantu ohaga kala gatungikikika gadhikwa nomiti nenge niiti, osho woo oondunda dhoomwiidhi. Ohamu kala muna iinima ayihe mbyoka hayi kala momagumbo ngaashi iipundi, iitaafula, oombete nayilwe.

Momuthigilulwakalo gwaawambo omu na iinima oyindji mbyoka hayi ningwa mo. Omu na oshituthi shimwe hashi ithanwa olufuko. Aakadhona mboka kayena uunona ohaya zalekwa oondhelela eta ya kala inaya zala uuhema taya gwayekwa omalukula opo ya fukalekwe.

Uuna omvula yaloko kehe gumwe ota longekidha epya lye opo yawape yakunemo iikunomwa ye ngaashi, iilya, omakunde noofukwa, yamwe otaya longitha oonyala namboka yaloloka nenge yewete yena iimaliwa yagwana, otaya longitha omashina gokupululitha, yoopaleke mpono tayeya yakune.

Opuna omahala gamwe ga ziza nawa, kehala kwa opala, kuna omiti noomwiidhi dha hapa nawa oshowo iinamwenyo. Aantu yamwe momahala ngano oye ga ningapo onga omahala gomatalelepo. Uuna wasa uuza nenge wa hala okuya kefudho palqe kapeshi mpa ho yi shito, oto vulu wu ka talelepo omahala gatya ngeyi.

Aantu ohaya kwata oohi momadhiya no momilonga. Ohaya longitha oonete nooshongo. Dhimbolimwe ohaya vulu okulongitha omayemele uuna kapunasha ooshongo nenge oonete. Ohadhi kwatwa nee kaakadhona nokaamati.

Aantu mboka ye na iimaliwa ohaya kala ye na oondunda dhawo tadhi monika nawa naamboka kaaye na iimaliwa ohaya vulu okukafuta oondunda pondje pomahala gokulala opo ya kale yeli moshiima tamu monika nawa mu na oombete dha yalwa dhoopala oshowo uupundi nuukuusinga nuutafula wokulila.

Oonyanga ohadhi tulwa momuhoka nosho wo miikulya yilwe. Oonyanga ohadhi kunwa momapya nenge dhi kunwe muupokopoko uushona e tadhi kala dha tulwa omeya nosho wo uuyelele mbono wa li ku za koonte dhetango wu li muulamba.

Uuna omvula ya loka nawa aantu ohaa kala yena iiyelelwa ya gwana nawa, iiyelelwa ngaashi oohi omafuma oohi dhimwe ohadhi vulu okukala ooshona omanga dhimwe ohadhi vulu okukala oonene aantu ohaya kala ya nyanyukwa uuna ya kwata oohi odhindji esiku ndoka.

Oombaka odho dhimwe dhomiinamwenyo mboka hayi kala momagumbo, oombaka dhimwe ohadhi kala dhili miihwa tadhi kongo iilya mevi dho ta dhiyi momeya. Oombaka odhaale dhife oondjuhwa, naamboka yedhina momagumbo ohaye dhipele iikulya mumwe noondjuhwa dhawo.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo momikweyo dhu kilila dhana opo kayi kale yili mumwe nambo kayish yoludhi lwayo. Oha ye yi tekele nopo ihe nge ya Koko eta yi adha oku teywa, tayeyi teyamo yo yaka lye.

Opuna aantu yamwe mboka kaayena omeya komahala gawo goku kala oshoka ohaya zi momakuti. Yamwe oyena omeya ngono haga piti mominino. Dhimwe odha ningwa miitenda dhimwe odha ningwa moonayilona. Ominino ndhika ohadhi uka komagumbo nokoofaalama.

Opuna aantu yamwe ye na oofaalama dhoohi ya ningila okulanditha. Omahala ngaka ohaga kala omanena go ogena aantu mboka haya longo mo, ye vulithe pugumwe, kehe gumwe oku na mo iilonga ye. Opuna ngoka ha pe oohi iikulya, po opu na ngu he ya owala nembo, ta nyola omauyelele shi na sha noohi.

Ondjamba oyo shimwe shomiinamwenyo iinene mbyoka ya kala mokuti nadhimwe ohadhi adhika mEtosha. Oshipa shondjamba oshikukutu noonkondo noyi na omunkati omule. Mboka haya li ondjamba oya ti onyama yawo oto vulu okuyi teleka uule womasiku gaali, ihe kemanya kuza wo ontsi oshipa osha kukuta ashike.

Oondjuhwa odhina oshimaliwa uuna todhi muna nokudhilanditha dhimwe todhi lipo pamwe naanegumbo lyoye. Oto vulu okulanditha uuyuhwena eto monomo iimaliwa nenge wu landithe omayi nenge ngaa wulandithe oondjuhwa oonene kutya nee oto landitha kwaamboka ya hala okukaninga iikuku yawo nenge okwaamboka ya hala owala okulya.

Owa hala okulya osheelelwa sha dhoga nawa? Tula mo omatama. Omatama gamwe omatiligane, omatama gamwe omazizi. Omazizi oonga inaa ga pya nawa, omatiligane oonga gapya lela. Oto hogolola nee kutya owa hala nga ga pya thiluthilu nenge owa hala nga ga pya kashona, nga ge na olwaala lwale lufe lwe lemune.

Uuna nda mono iimaliwa, onda hala oku ya koSwakop nookuume kandje yeli yatatu. Otatu ka londa kondundu onene ndjoka hayi ithanwa oDune 7. Otatu ka tula po oshimaliwa, kehe gumwe ta umbu omilongo ndatu, naangoka a thiki ko tango oye ta sindana po iimaliwa mbyoka.

Esiku limwe otwa li tatu ende nokamwaamemekadhona mepya. Kuku oku na ombinga yimwe e yi kuna omakunde nomapungu. Otwa iyakele kombinga ndjoka ya kunwa omapungu, oshoka ogali taga monika nawa. Sho twega tala otwa mono kutya oga kola. Okamwamemekadhona oka ti natu kuthe ko gamwe e tatu ke ga yotha. Ogali omatoye go oga kola nawa.

Aantu yamwe ohaya hupile owala mokukwata oohi. To adha owala ezimo alihe nkene li li po tali penduka ongulonene otali ka kwata oohi taya kukutike, dhimwe taya li megumbo, dhimwe taya ka shingitha, opo ya wape ya gwanithe po oompumbwe dhawo nosho wo dhuunona wawo kuza ngaa komusamane, omukulukadhi nuunona. Oye na wo iilongitho yawo mbi haya yi nayo noonete dhawo hadhi lala owala dhi li momeya sho taya ka penduka odhu udha nale oohi.

Ngele owayi kefuta unene ngaashi ngah ndilyili moSwakopo otwa adhako odhila dhomaludhi nomaludhi, odhila dhimwe ondudhe, odhila dhimwe ontokele odhila dhino ohadhika neh tadhende monkunkutu opuna aantu yamwe hayiko taye kedhidhipaga yo taye kedhiladitha dhiliwe nonando inashipitikwa una wakwatwa otovulu okumangwa nenge wuka holoke mompangu

MoNamibia omu na omahala ngoka gomathikilo gaatalelipo mboka taya zi kondje yoshilongo nenge mba aape moshitopolwa moka nenge mondoolopa ndjoka. Omahala ngano ohaga kala omawanawa go opalekwa notaga monika nawa. Omahala ngano ohamu yi nee aantu uuna ya hala okulala mo nenge ya hala owala okulila mo thimbolimwe. Aantu ohaya yi mo owala yeku uhale nenge ya ningile mo iigongi yawo. Ohamu kala mu na iipundi niitaafula ya yalwa nawa.

Uuna taku popiwa ongolo, aantu ohaya dhiladhila iinima oyindji. Opuna ongolo yoshilyo sholutu, opuna ongolo yaatiligane, opuna ongolo yoshinamwenyo oshithitukuti. Oshina oondjila oontonkele noonduudhe molupe lwalo olwa fa londoongi.

Opuna omahala gamwe gana nande eta lyomeya ohaku lokwa nana nuudhigu nongele kwalokwa ihaga talama ,oshoka okuna omahekevi no mamanya omanene opuna wala omikungalonga nenge omimpompolonga mpono kwali haputondoka omeya una omvula yaloko omahala ngano omatilithi nolundji ihakuzi lelah aantu.

MoNamibia omu na oomina odhindji. Uuna oomina dha fulwa ohapu thigala omalambo nomikanka. Dhimwe shampa dha lokwa ohadhi vulu okutalama omeya, omanga dhimwe ohadhi kala owala dha kukuta.

Oondjamba ohadhi tilithandje nohadhi hala okuhaluthandje omolwa uunene wadho. Okandjambwena nenge nditye okanimwena kondjamba oko ishewe kafa okahwepo oshoka okethike pongombe dho oongombe odho tuna megumbo. Ohandi kala ndatila pamwe otayi dhengendje nomunkati nenge yitsendje nomayego gayo.

Aantu paife ihaya tekele we iikunino yawo nomayemele ohaya kutha owala omimino, etayedhi tsu oombululu taya pateleko ootheta dhimwe hadhi landwa moositola ndhiinima yokulongitha momapya nomiikunino e taya patululako kopomba yimwe ayike go omeya otagaatula nominino adhihe dhu uka kiimeno ayihe mbi yili moshikunino.

Aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa hadhi kala owala odhindji dhili mehala limwe haya tameke ngaa nomayi sigo ganingi uuyuhwena etaga kaninga oondjuhwa oonene. Odhindji dhomudho ohadhi kala oonkadhindjuhwa opo dhi wape dhivule okuvalathana ndhi indjipale yo yalandithe nenge alye.

Pomahala gamwe aantu kayena omeya ohaya tekele owala momatele nomomadhiya. Yamwe kayena nee kutya onomandini ohaya owala onoonayilona shampa yuudha omeya teendelele a fale kegumbo manga onayilona inaayi tsi puka. Aantu mbono oyeli momakati gomakuti mba opo ngaa taya a dhika kehumo komeho.

Egumbo lyetu olyaningwa niiti nomwiidhi . No lyaningwa molupe lomagumbo gopashiwambo . Megumbo lyetu omuna omikala dhi ili nodhi ili dhu uka komutala gwatate oshowo kelugo . Egumbo lyetu enenene noonkondo dhimbo limwe ohandi kala nda tila .

Omiti dhimwe kadhi kowe kuuyuni odha kana po thilu omolwa aantu mbono haya tete po omiti. Yamwe ohaya tete po omiti ya hala oopaala yamwe ohaya tete po omiti opo omahala ngono yega tunge nenge ya tulepo iinima yimwe yi ili noyi ili. Osha simana uuna aantu taya tete po omiti yo taya kakuna omiti dholudhi ndono pehala limwe opo omiti kaadhi hulepo thilu.

Esiku limwe okambwa kandje Bobi okwali ku uvite uupyu ondeka lombwele kaye kaka mbwide mokalonga kamwe keli kokule negumbo Bobi okwa yi nokwali a nyanyukwa noonkondo.

KEtosha oku na ehala limwe ewanawa. Pehala mpano opu na oondunda dhokulala oshowo etala limwe enene. Mono mu na iipundi nuutaafula. Uuna omuntu wa kuutumba mo oto vulu okukala wu wete iinamwenyo sho tayi nu.

Uuna kuna uupyu ohatuyi kondama yokumbwinda noka mwameme kandje oshowo meme. Posheelo ohapu futwa oshoka ehala ewanawa unene notalipumbwa okukala tali opalekwa . Iimaliwa mbyono oyo nee hayi kapewa aantu mba haya opaleke nokulanda omiti ndhoka hadhi tulwa momeya opo ga kale omambulawu go oga yela gokumbwinda kukehe gumwe ngoka ta talelepo ehala ndoka.

Ngame ondi hole iikuki mbyoka ha yi kambakwa mesiga, eta yi tulwa osuuka ya gwana oshowo uuyimati kombanda. Ondihole wo iikuki iitokele, niikuki iitiligane noshowo mbyoka yafa yatulwa uungala. Ohayi monika nawa momeho ndele naasho to yi li owuuvite uutoye kamana.

Mosikola yetu omuna oshikunino shili konima yondondo ontintatu. Ohatu ningi omalufo okutekela oshikunino shika kondondo kehe, okuza ngaa kwaamboka yeli mondondo ontine sigo omondondo ontiheyali. Oshikunino shino ohashi tupe iiyimati niikwamboga mbyono hayi telekwa posikola uuna pena iituthi, ndele aanasikola ayehe e taya li.

Pethimbo lyoomvula aantu ohaya longitha oonete oku kwata oohi. Omasiku gamwe ohaa kwata oohi odhindji mono mwa kwatelwa omakende noohi dhuumbezi. Ethimbo limwe ihaa kwata mo sha. Oha ya kala ya nyanyukwa wo noonkondo uuna ya kwata oohi odhindji oshoka dhimwe oha ya ka landitha dhimwe ta ya ka lya komagumbo.

Mo Namibia opuna ehala limwe mpoka oondundu dha tsakanene kumwe nefuta. Efuta olyo ehala enene lyasikilwa komeya omale go kagena mpoka gahulila ngoye oto mono wo mpo ga tamekela . Oondundu oondendeka ngashi oondundu Kilimandjalo ihe odha ningwa momavi.

Owa lala to nu omalovu, ihe ongulonene shi wa penduka oto ehama omutse nege wu niwe kondjala. Oto vulu okuteleka oshimbombo shoye nonyama e to tula metiti e to li, opo wu kale wa fa wu uvite hwepo ngoye wu kale wu na oonkondo dhokuya kiilonga, ngele oho yi kiilonga.

Uuna omvula yaloko aantu ohaya pulula omapya gawo, yamwe ohaya longitha oondoongi, yamwe longitha omambakumbaku . Omambakumbaku ogena ondilo, onkene kayishi aantu haya kala yegana. Oyendji yomuyo ohaye keyi indila kuyakwayo yo taye yafutu oshimaliwa shontumba opo yeye yeya pululile.

Opuna aantu yamwe yehole iinima iiwanawa onkene oyena omatale gawo go paumwene ,yena oofaalama dhawo dhili mokati komakuti mo ohaya yiko nduno komahulilo shiwike nenge komafudho e taya katyapula naakwanezimo yawo.

Uuna to tuka wu li mombanda mondhila e to ontamene pevi oku pitila mekende iinima ayihe ohayi kala tayi monika iishona lela. Omiti ohadhi kala owala dhi thike poongaku , nomamanya iho kala wu ga wete nawa nokonyala aantu ito vulu oku ya mona oshoka owu li muule miikogo.

Omboga oyo oshikwamboga oshiwanawa. Ohashi kunwa metsa lyatate Timo puushinda wetu. Uuna ya adha ohe tu pemo kehe gumwe oomboga dhe dhili mbali e tatu ka telekelwa kumeme. Ethimbo limwe oha teleke momuhoka, ethimbo limwe oheyi teleke nomakoloni. Oyi na iikwamongwa noovitamine odhindji.

Omuntu otovulu owala oku kuna omwiidhi goye ndele togu tekela nokonima oto kegu landitha kwaamboka yena iimuna etomono iimaliwa yoye, etoya ishewe wu zuululeko. Otovulu nee okukala wuna iilongitho ngaashi omambakumbaku goku teta omwiidhi nosho aatu mboka taya kala ta yedhi tula mooshako dhika landithwe ngoye wi imonene iimaliwa yoye.

Aanamapya ngashingeyi oha ya longele kumwe nehumo komeho. Iha ya longo we iilonga iidhigu konyala. Oshoka oyena omashina gi ili nogi ili ngono tage ya kwathele okupupaleka iilonga yawo. Momashina mono omwa kwatelwa omambakumbaku, omashina gokuyungula, omashina gokuteya nosho wo omashina gokukuna.

MoNamibia omuna omahala gamwe omanene guudha oondundu, oondundu dhimwe odho mavi, oondundu dhimwe odho mamanya. Komahala huka okwafa ombuga, kuna owala omiti omishona nuuhwa uushushuka. Aantu ohaye ke gatalelapo, no ihaku futwa oshoka kakuna osheelo, oshoka omahala omanene noonkondo.

Ethimbo lyongashingeyi uuyuni owahumukomeho opuna iimeno yimwe ihayi kunwa we pondje pomavi gowala mpo. Aantu ohaye yi kunu owala muupokopoko wuli meni nenge momikanka dhili meni lyomankuma nenge lyoondunda. Pombanda opuna oolamba dhaminikila odho tadhi longo onga oonte dhetango. Iimeno mbino ohayi koko mbala yo ohayi kala yina uuhoho niiyimati yawo ohayi kala iinene.

Ngame mwene kandishi oku mbwinda ihe meme okwa landela ndje uukotse wandje uuwanawa woku yoga omeya. Ohandi kala nda tila pamwe teti moka tatu ka mbwinda omuule unene e tandi ningineko nenge ndinwe omapamba. Uuna nda tseya otandi ka kala gumwe gomaambwindi dhingi muuyuni.

MoNamibia aantu oyendji oyi ikololela muunamapya. Ano kokutya haya longo iikulya yawo momapya ngono haga kala ge na omawunene gi ili nogi ili. Iikulya mbono oyawo noshowo yiimuna yawo. Ohaye yi tekele nee, yo taya longo sigo ongaa aantu taya ka teya pehulilo lyesiku.